Amaadhi agayuyika genhe ke gavaamu nh'omwosi, nga kumbali kwago kuliku agasozisozi nh'emiti.

Abakazi babiri bali kutundha eby'okulya okuli ebibala oghundhi yeghendhaike, oghundhi atyaime kumbali gha mudaala gwe.

Omukyala atyaime mungoye edha bbulaka nga yesiire kumbali ere, ere mumaiso ge eriyo omusaadha atyaime nga yeena yesiire.

Ensudhe eri mu kala endhirugavu etyaime kukasaga akali mu kala eya kitaaka nga kaliku amakoola agali mu kala eya gulwini yegemye n'omukono mulala kukasaga akali emberi ghaayo ekyongera okulaga omukwano ghagati aghe emiti aghalala n'ensudhe.

Abantu abali mu ngoye edh'ekala edh'endhaghulo bemereire kumbali kwe nnhandha nga abandhi befundhike, mu nnhandha tufunamu engege dhetulya nga eiva ghaka, twa dhitundha twafunamu esente edhituyamba okukola ebintu omuli okugula ebyetaago mu maka, okusasula sente ku masomero, mu ma dwaliro, amasanhalaze nho okusasula ennhumba ghe tusula.

Ebimuli ebilimu kala eya kakobe, endheru, eya kilagala biri mu ngalo ed'omuntu abigemye.

Endhuki dhiri mu kala endhirugavu nhi kitaka dhiri kola omuuzinga, guno gutuyamba kwe kinga no'kugema endhwaire omuli obukokolo mu baana na bantu abakulu, tugutundha twa gufunamu esente edhi tuyamba okugula nho kwe tusaku ebyetaago aghali emmere, okusasula amasanhalaze mu maka gaife.

Eganga edhuki edhiri kumukono omuva ndhuba n'edhindhi kumukono omugwa ndhuba ghagati ghaligho endhuki isatu edhiri kugaita eganga dhino.

Omusaadha mulala ali mungoye ediri mu kala endhirugavu ayemereire ku lyaato wagati mu maadhi nga ali kuvuba engege. Engege bwetuditunda tudifunamu esente era twadhilya waka nga eiva

Engoina ndala eri mukala eya kilagala ne'ndhirugavu eri kumbali okwa amaadhi, kumbali ghayo ghaligho obusubi obuli mu kala eya kilagala nga eno eyongera oku sikiriza abalambuzi okuva munsi edho kuliya aghalal no kwongera esente no'tumbula ebyo bbulambuzi munsi yaife.

Emibandha giri mu kala ya kilagala nga kuliku mu mayungiro gaabwo obuti obuli oti bukalu kalu no'bukola obuli mu kala ya kilagala, gituyambaku oku kuuma obutonde bwe ensi yaifee aghalala no'okufuna empewo eyo kugheera enhungi.

Amaato agali mukala eya bbulu n'endhirugavu gali kumbali okw'enhandha ekibambaku muntambula eyo kumaadhi aghalala n'okutambuza abantu n'emigugu gyaibwe okubatola mukifo kyebalimu okuba twaala mukindhi nga era kiyambaku n'okutumbula ebyo bulambuzi munsi yaife.

Eisinzizo erye ndhikiriza eya ba kuristayo ghamberi ghalyo ghaligho obuti obuli mu kalala ya kyenvu nhe eya kiragala.

Emithungwa emizungu giri mukutiya nga emithungwa ebiri misale gyamu egindhi ti misale gyamu.

Enhumba edhazimbibwa n'amatafaali dhaserekebwa n'amabaati agali mukala gulwini.

Eisinzizo erya abasiramu erya zimbibwa mumatafali lya sigibwa kala ya kyenvu kuluya kwalyo kuliku emotoka ey'omuntu eri mukala endheru nga lino liyamba ku abantu okusigala nga bakategera katonda okuba namazima, abesigwa aghalala nokukolera aghalala.

Abantu babiri bali ku piki, nga kumbali kwaibwe kuliku oluyiira olw'omuliro.

Abantu banha okuli omusaadha mulala, omukazi mulala nh'abaana babiri. Omukazi ayemeleire, omusaadha nh'abaana ababiri batyaime. Nga bali ku mabbali ag'ennhumba eyazimbibwa mu itaka.

Ensudhe eri mu kala endhirugavu etyaime ghagati mu makoola agali mu kala eya kiragala, nga kino kiraga nti ensudhe yetaaga amakoola nga era egakozesa nga amaka gaayo, ekigiyambaku okuba obulungi n'okufuna eky'okulya nga era kyongera okusikiriza abalambuzi okuva mu maghanga ag'okuliya.

Epini edho ku matu edhiri mu kala emyufu aghalala nhe endheru nga dhino bwetuba tu dhitunze kituyamba ku okufuna esente edhi tuyamba okwetusaku ebintu bya bulidho kyayongera nho kwetandhikiragho emirimo mu bulamu obwa bantu obwa bulidho.

Abantu basatu batyaime ku ibaale ilala. Ku mukono gwaibwe ogulya kuliku embalasi ekozesebwa mu ntambula n'okutambuza ebintu ebya buliidho. Einhuma waibwe eriyo amabaale nga makonte mubitundutundu.

Eganga ey'abaana abali kulumuka nga oghundhi abiseemu emberi, abandhi bali kumuva einhuma...

Omusaadha ali kutunga ekyalani ayambaire esaati eri mukala endheru yataku enkofira kumutwe gwe nga ayambaire n'egalubindhi kumaiso ge.

Ekirime ekya madhani kiri mu kala eya kyenvu nhi kilagala, kumbali ghakyo ghaliyo emiti emighaanvu egiriku amakoola eya kiragala nga girimuku olufu. Tuganhwera ku kyaayi twagatundha twa gafunhamu esente edhituyamba mu kwetusaku ebyetago mu maka ghaife, omuli okukugula emere okusasula amasanhalaze aghalala nho kusasula esente dha baana ku masomero.

Omusaadha agemye ekyuma ekikozesebwa okukebera abalwaire ya gema nhi masiki mungalo.

Omukazi ali kutambula nga ayambaile olugoye olulimu kala endheru nga luliku emyalala ku mikono. Yetwiise ebbaketi elimu amandazi nga ava kunhonhya ku kasente akamuyamba okwetusaaku ebintu mu bulamu obwa buliido. Kumbali ghe ghaligho emmotoka eli mu kala endhirugavu ku mukono gwe ogulya. Ku mukono gwe omusaadha kwabaaku eisundhiro ly'amafuta elya sigibwa elangi eya bbulu nhi kitaka.

Omusaadha ali kwe gezesa okulwana nga ayambaire empale ya bbulu, engaito edhiri mu kala emyufu nhi giravusi ku ngalo dhe edhiri mu kala eya bbulu, nga ali ku gezesa ku mipiira egye motoka emisibe ghalala ena nga ba gitaire ku mupira ogwo kutanu ghansi. Yaakubye omugongo eriyo ekizimbe ekiriku endhigi ibiri edhe miti edhi kolebwa mu miti.

Endhuki dhiri ghalala dhiri kutambula nga edhindhi dhiri kuluyi luno olundhi edhindhi dhaba kuluyi olundhi ghabagho endhuki edhiri ghagati ibiri nga dhigaita edhiri eno n'edhiri ere.

Abasaadha babili bali ku piki, nga kumbali kwaibwe kuliku ente edhiri mu kala edh'endhaghulo awali ekala emmyufu nh'ekala endhirugavu. Nga era, kumbali aghali ente edho ghaligho ennhumba eyazimbibwa mu matafaali yaasigibwa elangi eya kyenvu, yaaselekebwa nh'amabaati amamyufu, aghalala nhi tooyi eli mu mabaati amamyufu.

Abasaadha babiri batiame ghamberi oghe nhumba. Omusaadha oghundi ali mubigere omusaadha oghundi atiame ku katebe nga bali kughulirisa e radiyo

Omukuumi ayemeleire mu mulyango ogw'eiterekero ely'esente nga ayambaire engoye dha bbulaaka, munda yayambaliramu esaati endheru, ataireku enkofiira yaghemba ni ku munhwa.

Omusaadha ayemeleire ghagati mu maadhi nga agemye eilobo eizungu. Ghambeli ghe ghaligho amaadhi agatogota gonka.

Endhoki eri kunhunha omubisi mu kimuli ekiri mu kala endheru nha kakakala aka kilagala.

Dhuma omusimbe nga mukulu azira ku bidhuma.

Enhumba eri mu kala eya kilagala eriku emizigo esatu, ebiri migule nga ogwo ghagati mwigale nga ghamberi ghayo ghaligho akapandhe akalaga eisomero nga kaliku nhe bbagi.

Ali kutabula ebijimusa ebiri mukala endhirugavu nga abita kukisimbe ekiri mukala eya kiragala ekiyambaku eitaka okufuna ekirisa ekibimala okuyamba ekisimbe ekyo okukula nga kirungi nga kijimufu bulungi kyasobola okutaku ebibala ebirungi nga era bisobozesa okufuna amakungula agategerekeka nga gagheraku.

Eisinzizo eryendikiriza eya abakulisitayo nga liri mukala eya kitaka nga baliserekesa obutegula obwa kala emmyufu.

Abaana bali mu kibiina bambaire eyunifoomu endheru eitale nga buli mwana atyaime ku ntebe ye nga balingiliire eri omusomesa ali kusomesa.

Omukyala eyeghembye mu maiso nga ali kufumba amandazi. Avaire olugoye olulimu e kala eya kisitaka nga kumabegage kuliku olugoye oluli mu kala emmyufu

Ekyuma ki kalimagezi kili ku meeza eli mu kala ya kitaka. Kumbali ghayo ghaligho eisimu ya sereza eli mu kala endirugavu no bwa waiti kumbali. Ekitabo ekiri mu kala eya bbulu n'enderu. Egilasi ey'amaadhi, nga bwetuganwa gatuyamba okukuuma emibiri gyaife nga milamu nga era gilimu amaani.

Abantu betoloire akatimba akalimu enkoko enzungu nga dhino dhitugha amagi aghalala n'enyama, bwetudhitundha tudhifunhamu esente edhituyamba okwetusaaku ebyetaago mu maka gaife, okusasula esente edhamasanhalaze, "school fees" edh'abaana ku masomero, aghalala n'okusasula ennhumba dhetusulamu.

Ennhimiro erimu ekirime eky'amagyani eyoyoteibwa obulungi einho, nga amagyani gano gatuyamba okufuna esente, okuganhwera ku kyayi n'okugatunda ghabweru ogh'eighanga.

Entulege dhiri mu kala endheru n'endhirugavu nga dhiri kutambula ghedhiri wakalu ghazira waire kasubi konakona nga era ghazira kye dhiri kulya gho.

Akatebe ak'ekyuma nga kaliku omwito ogwa kiragala, kali kumbali ku pulayiwuudu, ali mukala eya kitaka. Kumbali kwako ghaligho esoketi yetufuniramu amasanyalaze getukozesa mu kukyaginga amasimu agatuyambaku okughuliza banaife abatuli eghala yetuba nga tubetaaze.

Ekinhonhi ekiri mukala endheru n'endhirugavu kiri mumaadhi ghagati kumbali kwakyo ghaligho ekimuli ekiri mukala eya kyenvu, ekala ya kiragala nga kuliku n'obusubi obukalukalu.

Ensudhe ndala eri mu kala endhirugavu etyaime mu buti obuli mu kala eya kilagala, ekiraga obulungi bwensi ya uganda n'okwongera okusikiliza abalambuzi, ekyongera ku nhingiza n'enfuna eye misolo mu Uganda.

Omwana yetwiise omugugu ku mutwe gwe nga agugemyeku nh'omukono mulala, nga ghali aligho yenka.

Omusaadha ali kwokya ebyuma, omusaadha ali kwokya ebyuma nga ayambaire akadhoozi eitale akeeru n'akakofiira ka kasayi, nga era omusaadha oyo ali kwokya ebyuma.

Envuvu edhiri mu kala ya kitaka dhiri mu maadhi ekiraga nti gadhikozesa nga amaka gaadho mwedhisula nhidhighumulira era nga dhiganhwa dha sobola okuba enhamu obulungi.

Abasaadha basatu abazungu bali kutambula nga oghundhi agemye ekamera ekozesebwa mukugema ebifanhanhi, einhuma ghaibwe eriyo omwana omulenzi omusomi nga ali muyunifoomu eya kala eya bbulu n'endhirugavu nga agemye akaveera kumbali ghaliyo omusaadha mulala nga ayemereire mumiti emighanvu ejiri mukala eya kiragala nga ogundhi guliku akapande akali mukala ya kyenvu.

Abantu bali kwemba nga abandhi bali kukuba engalo. Abakazi ababiri bali kukuba ebivuga. Einhuma ghaibwe eliyo emmotoka eli mu kala endhirugavu.

Omusaadha ali mungoye edhiri mu kala endhirugavu nga dhiriku ebyeeru, aye mereire kumbali kwe nhandha nga agemye akatimba aka kozesebwa okugema engege kali mu kala endheru ghaligho ne'bbafu gyali kutaamu engege dhamaze okugema eki muyambaku okufuna akasente mu ngege dhaba nga amaze okuvuba okusobola okwe besaagho nga ye tusaku ebyetaago ebikozesebwa mu maka , omuli emeere, okusasula esente edhe'lwaliro.

Omwana mulala atyaime kulyato mumaadhi ghagati emberi ghe eriyo enhumba eyazimbibwa mumatafali yaserekebwa n'amabaati amammyufu kumbali ghe eriyo olusozi ghangulu kumbali ghe aghandhi ghabayo obusubi obuli mukaala eya kitaka n'eya kiragala.

Omusaadha ali mu maadhi nga atyaime mu lyato, ayambaire olugoye olw'ekala emmyufu agemye eirobo eizungu.

Ebyuma bikalimagezi, akabbaketi akalimu ekimuli ekiri mukala eya kiragala.

Omusaadha bali mu lyaato babiri nga era abali mu lyaato omwo balina enkasi, oghundhi ayemereire mu lyaato ghagati mu maadhi, oghundhi mu lyaato omwo ali kuba enkasi.

Emmotoka itaanu edh'abantu obuntu, ey'omukaaga kamunye.

Abaana bava maadhi, balina egaali. Eyindhi egwile kumbali nh'omwana, abaana abandhi babili balina egaali eliku ekidhomolo .

Ensuude ye gemye ghangulu ku muti nga eri mu makoola na kakoola akandi mu kanwa kaayo nga etiame mu bikoola ebya kiragala

Abantu basatu abali mu byambalo ebirugavu bali mu lyaato ghagati mu mwiga, oghundhi agemye enkasi, oghundhi agemye eirobo okusobola okufunha engege okuva mu mwiga edhituyambaku okufunha akasente nhi tusobola okukakozesa mu bulamu obwa bulidho, omuli nga okufunha ebyetaago sabbuni, sukali aghalala nhe emere eyokulya olunhaku olwo.

Endhuki eri mukala eya kitaka nhe endhirugavu eri ku nuunha omubisi mulimu ekiri mu kala eya kakobe nhe endheru okusobola okufuna emmere egiyambaku kitambuza obulamu obwa bulidho era nga nhe kimuli kyetaga endhuki.

Abaana abasomi bambaire eyunifoomu eri mu kala eya pinki n'ebitogi ebyeru, bali mu kibiina abandhi baghaniike emikono abandhi tibaghaniike, nga era buli omu ali kukola kikye.